Darotoo kuttaa maattidi qooriyaan karetta kiriyaara masqqaliya qachchidi ubba wode woossa keetta biya ammanuwa qommoy aybba getetti? A sunttaykka ooneshsha?

Wolaytta wogaa qonccissiya yettaa keehippe maalala woykko keehippe puulati siyanawu keehippe lo'iya meran yexxida wolaytta gachchaama yetanchaa sunttay oona geetettii? ha yetaa qommoykka aybe...

Dumma dumma sonne kare medosatti de'oosona. Hegeetuppe so medoossati dorssaa, deeshshaa, booraa hegeetu ashuwa say shukkidi maanawu go'ettes. Kare medoossatuppekka maanawu go'ettiyogeeti de'oosona. Hegeeti oonee oonee?

Asaanawu Kane koshshatuppe issuwa gidida keettay asay iraappe aawaappe meeguwappe dumma dummabaappe qosettidi attanawu an de'iya kaaray koshshes. Ha keettaa keexxanawu asay ayibaa ayibaa shiishshana koshshi?

Wolaytta sooddo yunbburshiya koyro penggiyara woykko tamaareti geliyo sohuwara geliyode keehippe malaaliya keexetti uttida hinxxay de'ees. Ha hinxxaa waati keexxidonaashsha?

Daro wode oorattabatay Toophphiyaa geliyo wode katamaa baggaara de'iya asay koyirottidi ekkes. Ha oorattabaa kasetiyoo gaasoy aybeeshsha?

Wolaytta dere asaa deretettaa qonccissiya banddiray de'ees. Ha banddirawukka dumma dumma merati de'oosona. Ha meraappe issuwa ay malatii?

Dumma dumma ammanuwaa eqqotatun ammanuwaa kalettiyaa aawati de"oosona. Ha asati ubba wode sintta baggaara eeqqidi ubbatoo erissuwaa qonccisoosona. Ha aawati ubba wode sinttawu kiyyenaakko oonee yootanay?

Darotoo asay dumma dumma biittan de"iyaa dumma dumma qommo ammano keettaa kaalliya asati bantta ammanuwaa malaataa woossiyo keettaa bollan wottoosona. Ha malaatawu go"ay aybeeshsha?

Issi cima mishiriya ba de'iyo wolaytta keettappe kiyaydda de'awus. Ippe sintta baggaara keehippe gitaa gididi xeelanaw lo"iya kuway de'ees. Ha mitta sunttay aybba getetti?

Issi dere asaan de'iya polotikkaan odiyaa eranchcha odiyoobaa siyena asay keehiippe qohettees. Ha polotikkay odiyo asaa siyid naggiya asay keehiippe lo'o gidiyoogaa qoncce. Ha polotikkay aybaba odiishsh?

Darotoo kawoy metettotida asaw immiyo miiza, dorssa, deehshsha heganne hega malatiyaabatu hayttan alleeqoy de'ees. Ha alleeqoy aybbissi wodhdhide?

Keehippe lo"iya yelaga naa'iya keehippe bayokka puulata uttada dumma dumma puulayyiyo miishshata bayzzawusu. Hageetuppe issoy asaa puulaytiyooga. Asaa puulayyiyooge aybbe?

Guutta naati yelettidi bare usuppun aginappe aadhdhaappe guyyiyan kattaa ayifiya mizana mala eranchchati odoosona. Ha eta mizana koshshiyo kattati ayimala katte?

Asaa naati bantta de'uwa bollan de'iiddi katta giyoba maana xaykko de'uwan daana danddayokkona. Ha kattaa miida naati darotoo keehippe puulattidi de'oosona. Ha kattatu qommoy aybee aybee?

Daro qommo daarinchchan mokkiya ataakiltteti de'oosona. Hageetuppekka amaraageeti xaatta santtaa, kaarootiyanne santtaa geetettoosona. Kaarootee asaanaa bollaassi ay keena go'aa immii?

Dumma dumma kattatettawunne usttatettawu go'ettiyo mittaa ayifeti de'oosona. Hegeetuppe amaridaagee mangguwa, muuziya, abkaduwa hegaanne hegaa malatiyageeta. Hegeeta go'ettenna asaa ayiba qohoy gakkana danddayi?

Darotoo asay keettaa laammiiddi woykko cora so buqurata shammidi caananaw go"ettiyo makinay Ayssuziyaa getettees. Ha ayssuziya baynnakko asa aybbin ehaneshsha?

Darotoo asay ba qofan qoppidobaa ba huuphphiyappe pulttissidi xaafanawu oduwa yeechchaa go'ettees. Ha oduwa yeechchaa ha oduwa yeechchaa nababiyageeti oona oona geetettiyoonaa?

Seeraa naagissiyageeti darotoo gediyan hemettiya asay corattidi yiyode karettanne bootta meraa woyikko harddiidaa malaatay de'iyo sohuwaara kanttite goosona. Ayissi hegaadan giyoonaa?

Darotoo asay issi deriya taarikiya/hanidabaa yeletaappe yeletawu gattanawu dumma dummabata go'ettees. He go'ettiyobati aybee? Aybee?

keehippe lo'i puullati keexettida shuchchan keexxettida keettaa karen cora qommo so miishshati mee'ettidi uttidosona. ha miishshatu giddon distee de'iishsha?

Disttee so miishshatuppe issuwa. Ha disttiyaa asay daroto kokkaa kokkanawu, woxiya kattanawu, taman wottanawunne elektironike bollan wottanawu go"ettes. Ha disttee aybaappe merettidee?

Darottoo asay asappe siyddabaa issoy issuwaassi odanawu woykko oduwa gattanawu keehippe eesottees. Ha eesuwan oduwa gattiyogee asaa qohiyobi de'isha?

Issi dere asaa kaalettiya woykko issi shuchchawu gadaawa gididi kaalettiya wogga asay dere cora asaa sinttan utissidi asaara zorettiiddi de'ees. Ha asay aybaa zorettiishsha?

Beni wode asaybudena tiganaw bashiyaa urqqappe meretidaaga go"eetes. Ha'i wode qassi elekitronike giyo mabaritiyan oottiyaaga go''ettees. Ha mabratiyan oottiyaaga medhdhada izawu oona getetti?

Erettidi kaaletiya aawati dumma dumma kawo eqqottatuninne woossa keettan woykko ammano keettaa eqqotatun de'oosona. Ha kawo keettaa eqqottatun de'iyageetun oosso kifilee aybeesha?

Issi asayi ba yelettoosappe doommidi hayqqido wodiya gakkanawu de'iya ba taarikiya xaafo meran qonccissana danddayees. Ha zaafo meran yeletaappe yeletawu aattanawu danddayiyogee aybaa geetettii?

Issi dere asaa ayssanawu danddayiyaa woyikko asaayyo sinttaara eqqidi kaalettanawu danddayiyaa asay koyiro basoon aymala asa gidana koshshii?

So asaa giyogee issi keettaa giddon de'iya aayiyo, aawaanne issi keettawu yara gidiya asaa, ha asaa giddon dumma dumma shahottay de'iyakko aybay merettanne?

Cora asay issippe shiiqidi ogge baanawu koyiddi kaamiyaa ogiyaa doonani eqqidi kaamiyaa naagossona. Ha asattu sinttarakka issi qeeri kaamiyaa kanttawusu he kaamee sunttay oona geetteti?

Cora ammanuwa aawati issippe shiiqidi geeshsha maxxaafaa dooyidi deriya huuphiyan uttidosona. Etappe sinttaara issoy eqqidi tamaarisses. Ha eti de'iyo deriya sunttay oona geetettii?

Carkko naqaashay dumma dummabata asaayyo gattes. Leemisuwawu tamaare gidikko luxetta keettay maallado baawa giidi yootes. Hagaa koyro maybe biittaa ehiday?

Aaho goshshan keehippe lo'i dalqqidalqidi dicidda lokkomaa cora asay bul'idi de'ees. Ha bul'iyaa asay cora keehippe hashshettidi maadetti oottenakko oosoy etawu elle wuranne?

Darotoo asay gifaataa baalay gakkiyo saatiyan dumma dumma qommo bambariya shaatiyara ehidi wottes. Ha bambariya tigiyo shaatee kushe hiillattuppe issuwaa. Ha shaatiya waatidi medhdhanaw danddayiyo?

Toophphiyan aawa na'a xillo ayaanan ammaniyagetti issippe shiiqqidi yettaa yexxoosona. Ha yettaa yexxiyo sohuwan cora asati kushshiya baqqidi de'ees. Ha kushshiyaa baqqiyogge ayba maadi?

Beni wode asay xaafanawu irssaasiyan xaafidi go'ettes. Ha'i wodiyan qassi dumma dumma miishshati xaafiyogeeti de'oosona. Ha dumma dumma meran xaafiyogeeti awuppe yiidonaashsha?

Ammano keetan cora yelaga naati eefuudiya mayidi diriiphphaara sinttawu asaakko simmidi yexxoosona. Eta sinttan de'iya diriphphaa meray ayimalee?

Cora macca asati issippe shiiqidi biitta gaaccidinne munaqqidi dumma dumma kushe hiilata medhdhoosona. Hageetu giddonkka loggomoy ubbappe corattidi beettees. Logomuwu go"ay aybbe?

Issi deriyaa ayssiya izzawu he dere asaa muliyaa issippe shiishi ekkidi baaso hagaazaa oottissanawu cora miishshatuura hemettees. Hageeti awu gakkanawu biyyoona?

Wolaytta moottaa giddon dumma dumma zanaqqa woykko Xoossi medhdhiddonne asi medhdhiddo zanaqqa sohoti de'oosona. Hageetuppe amaridaageeti gonggoluwa, ajjooraa soossuwanne daammoota deriya , ha gonggoluwa giyogee awa moottan deii?

So medossatuppe issuwa gidida booraa asay daro dumma dumma bawu go'ettees. Ha booraa ashuwa shukki maanawu qassi shukki makkidi galbbaakka daro darobawu go'ettes. Ha galbbaa go'aappe issoy ayibee?

Darotoo asa keehippe wozanaa pashkkisiyaaba , huuphiyaa shemppissiyaaba be'anaw ogiyappe ogiya kanttidi bees. Addussa ogiyaa kaamiya go"ettid bees. Asay biyo sohoy awa awa malati?

Keehippe lo'iya keettan shuchchan keexxettida keettaa giddon heregaa bollan dumma dumma alleeqoti de'osona. Ha alleeqotu giddon qooriyan wottiyori gatee aappunaa ekkaneesha?

Issi dere asay ba de'iyo heeraara shooruwara saruwan siiquwan issippetettan daanawu koshshes. Hegee xayikko metoy gakkiyo saatiyan issoy issuwawu miyyiyan eqqanawu danddayenna. Metuwa giyoogee woyigiyoogee?

Luxetta keettaappe yiya luxiya issi yelaga na'ay cora qommo maxxaafata oyiqqi uttis. Hegeetuppe issoy wolayittatto doonaa maxxaafaa. Ha maxxaafawu koyiro shemppoy ayiba giidi doommi?

Dumma dumma kushe hiillaa miishshati urqqan munaqqettidi meretiyaageeti de'oosona. Hegeetuppe amaraageeti shaatiya, kuyxxaruwa, xaaruwa, manaacciya hegaanne hegaa malatiyageeta , hageeta medhanawu koyro waattana koshshii?

Seeraa naagissiyageti asay geddiyaan hemettiyaa asay ogiyaa kaamiyaa ogiyaa kanttiidi puddenne dugge xeeliddi hardidda malatay deiyoo sohuwaara kanttana mala giidi erissiddoson. Eti erissenaako ha asaa ayba qohoy gakkaneesha?

Ispporttiyaa oottiyaa asay darotoo aymala harggiyanikka gayttennan keehippe lo"iyaa bollaa meretaara de'iiddi de'ees. Ha ispporttiyaa oottenna asaa keehippe darotoo harggee sho'ees. Hagawu gaasoy aybeeshsha?

So miishshati keehippe puulatti uttida woxiyaa duuqqiyo distte wurccuwaan issippe keehippe lo"iyaagee de'ees. Ha disttee maaraara usuppuna. Ha usuppunaa gatee woysa gidaneeshsha?

Issi bitane ba sinttan maxiniya, shuquwa, bootta shuquwa, karetta shuquwanne hegaanne hegaa malatiya cora dumma dumma qimame qommota shiishshidi zal'es. Hagaa sinttan eqqada shammayidda de'iya na'e maayoy ayiba meraa malati?

Issi shuchchan keexetti uttida ammano keettan cora asay uttiis. Qassi asay eefuudiya maayidi issippetettan haggaaziyageeti eqqidosona. Hageeti yexxiyo yettay woygiyageeshsha?

Wolaytta wogaa ushshati dumma dumma qommo ushshati de'oosona. Hageetu giddoppe amaraageeti haraqiya, xallaa, xajjiya, kinniittuwa. Hageetu giddoppe darotoo xallaa uyida asay eesuwan sakkariiggees. Gaasoy aybeeshsha?

Darotoo eraadoonee ubba wodekka guuran guuran ichchashu saatiyaappe doommidi oduwaa aattees. Ha eraadonee ubba galla ayssi ichchashu saatiyan doommi?

Wolaytta deretettaa asaa qonccissiya dumma dumma qommo malaatati de'oosona. Ha malaatatuppe wolaytta wogaa maayuwa woykko dungguzzaassi koyro malaatay aybee?

Naa"u yelaga macca naati ogiyaa baanawu kiyidi kushiyan pesttaliya oyqqidi zokkuwan borssaa ba'idoosona. Eta moysside de'iya eta soo asay etuura issippe kiyees. Ha asati awa gakkanawu biyonashsha?

Issi keettaa giddon de'iya asawu dura daro qommo so miishshati koshshosona. Hegeetuppe kushshiinaa heeran go'ettana koshshiyo miishshaa qommoti ayibee ayibee?

Kaamiya laagiyageeti asaa sohuwappe sohuwa efiidi seeraa naagissiyaageeti kessiddo higgiyappe adhiya biraa ekkiddosona, he wodiyan kaamiya giddon de'iya asay sirphi giidi immana koshshi?

Asay darotoo ba bollaa payyatettaa naaganawu giidi guuran guuran kiyidi woxxes. Qassi dumma dumma qommo bollaa qaattiyageetakka oottes. Ha isporttiya oottennaakko asaa payyatettaa bollan qohoy gakkaneeshsha?

Cora Ammaniya asati issippe shiiqidi issippetettan yexxiiddinne geeshsha qaalaa dooyidi nabbabiiddi kaamiya ogiyara boosona. Eta seeraa naagissiyagee ogiyara suure baana mala gees. Eta ayssi hegaadan gii?

Issi dere asaa ayssana danddayees giyo asay baso waanidi daanawu koshshii keehi keettaa asaa aysidi danddayiyaagaa siiquwan sigan ba naatuura de'iyaba gidana koshshees, hegaa gidana xaykko asaa aysana danddayii?

Kaamiyaa ogiyaappe yaa baggara de'yaa sohuwaan keehippe lo'iyaa doozatti mokidi de'yaagetta bul'id woykko dumma dumma oosuwaa oottidi yelagga na'ay de'es. Ha oosoy a ay maadishsha?

Issi issibatun paccan keehippe metootidi de'iyaa lixiyaageta gidin dumma dumma heeran de'iyaagetussaka gidin baaso haagaazaa immiyoogee keehippe lo"o. ha hagaazaa immana xaayikko ha asati qohettookona?

Darottoo ogiya doonaani mitaa ayfee abbokkaadoy, manggoy, muuzzenne dumma dummabay dumma dumma ogiy doonaani xayi erenna. Ha ogiya doonaan de'iyabaa ekkidi meeccenaan miikko asaa bollaa sakkissees, hagawu gaasoy aybee?

Darottoo asay ba dumma dumma meran puulayidi ooso keettawunne ba de'iyo keettawu uttanawu go'ettiyowonbbaraa medhdhees, ha wonbbaray aybaappe meretti?

Issi asay ba eraa dichchanawu woykko daro maxaafata nabbabana koshshees. Ha maxaafaa nabbabbaappe guyiyan zaareti zaareti nabbabbikko eray gelees ha maxaafay ayba geetetti?

Toophphiyaa bandrawu heezzu meray de'ossona, ha merattikka maata mera zo'onne adl'e ciishsha mera. Ha meratu gidoppe minotteta qoncissiyas meray awugge?

Darotto asay ogee kiyidinne bulachaa sohuwaa bidi dumma dumma aleqottaa go'ettesi, ha aleqottaa awan awan wotti, ettaa sunttaykkaa onne onne?

Ispporttiyaa luxissiyaagee ubba wodee dembbaa gelananawu koyikko bugiyaa gixidi caammaakka ispporttiyawu haniyaagaa wottidi yiite yaages. Kopone caammaara gelikko aybee hananay?

Darotto toho kuwaasiyaa kaa'iyaa kasanchchatti kaa'iyoo woyikko anacettiyoo dembba geliuttid kaassa doomanaappe koyirottid bantta bolla ho'ettossona. Ha bollaa ho'ettiyoogawu gaassoy aybeshsha?

Darotoo asay keetta giddossinne eqotatussi xawulaappe oosettida uttanawu go'ettiyo oydiya medhdhees. Ha oydetakka dumma dumma meran puulayees. Puulaa tiyennaakko hegeeti waanan diyonaa?

Issi wodalla na'ay keehippe lo'iya ooso keettan uttiis. Appe sintta baggaara cora maxxaafata dooriyo sohoy de'ees. Ha dooriyo adimiichcheree aybaappe merettidee?

Daro wode asay moqqottaa ankkaa malatiya mitata qanxxidi xawulaa medhees. Ha xawulan qassi dumma dumma soho giddo buqurata medhees. leemissuwawu maxaafaa dooriyo parnichcheeriya woykko dooriyogaakka de'oosona. Ha xaawulaa go'ay aybee?

Issi woddala na'ay polottikay odiyogaa siyennan ixxidi ba sheniyadan kiyidagaa seeraa naagissiyaageeti oyqqidosona. Ha eti ha na'aa waatanawu diyonaashsha?

Tophphiya banddiraa qammoy heezza geetettidikka issoy maata mera. Ha maata mera banddiray ayiba birshshettaara de'ii woyikko ayibaa giyobaa qonccissiishsha?

Darotoo asay ba heeraa Xoossi medhdhido meretan keehippe puulataaga ba kushiyaan moorees. Hagappe leemissuwawu mitta qeexidi woykko qanxxidi haraa sohuwan tokkenan aggiyooge qoho gidenne?

Ha"i wodiyan keehippe xoqqa sohuwan de'iya woykko gita sunttan xeesettiya keehippe dure gidida asawu koyro baaso oosuwa ayba gidaneeshsha?

Issi koskke keetta kareeni cora caammatti dooretti uttidosona dooretti uttidda caammatuppe bolla bagara de'iyaa bootta caammessi issi gediyaa oyqida na'ay mayddo maayuwaa shurabbiya meray ay malati?

Issi asi bari ammanuwan miniddi daanaw bari goynniyo Godan gayttana gakashin eqqanaw keehippe miniddi woossana koshshees. Ha asi woossana xoykko aymala de'uwaa daana diishsha?

Issi deere asaa ayssiyaa gadaway woykko sinttara kaalettiyagge darotto metotidda asawu baaso hagazza immes. Ha haggazzay aybba qoncissi?

Darotoo meretaanne heeraa qohanawu woykko hambbalaachchanawu danddayiya darobati de'oosona. Hegaappe leemisuwawu issi heeran zin'ida haattay he heeraa asaa keehippe shekkeriya giyo harggiyan biinniya yelidi qohana danddayees. Ha shekkeriya gattiya biinnee sunttay one?

Asaa na"ay yeletti simmidi laytta gakkin hemetaa doommes. Ha laytta gakkaappe sinttan haasayawukka dirbbees. Hegaa gidikko luxettaa baree woysaa gakkin gelana koshshii?

wolaytta dere asaa taarikkiya woykko wogaa baalaappe isssuwa gididda laytaa laamiya gifaataa baaliya yeletaappe yeletawu aatanawu woykko taarikiya xaafissanawu waatana koshiisha?

Kattaa qommotuppe woykko goshshaa murutatuppe amaridaageeti shumbburaa, baa'eelaa, ataraanne hegaanne hegaa malatiyageeti de'oosona. Ha kattaa qommoti ichchashshu kattaa kifiletuppe ayban moodettiyona?

Issi gastta mishiriya naa"u naata sinttan oyqqada hegaappe sintta baggaara dumma dumma mittaa ayfeta bayzzaydda de"awusu. Ha mishiriya ha zal"iyaappe xoqqa sohuwaa diccaaganaw danddayawusu. Zal"iyaa giyoogee aybee?

Issi qeeri na'iya suppermarkkeetiya giddon eqqaasu. A eqqada pude malaata malaatada xeellaydda de'iyo ushshaa qommuwa sunttay aybaa geetettii?

Wolaytta odi bessan woykko telebezhiniyan oduwa gatiya wodalla ganjjiyappe issuwa gidida Takala Abineti aymala shuraabiya maayidee?

Darotoo seeraa naagissiyageeti polotikaaba eroosona. Eti banttaw erooga keenaa qassi hara asawukka odossona. Ha eti odenakko asay awuppe eranee?

Shuchchan keexettida keettaa giddon daro qommo ushshatinne. haattati dooretti uttidosona. Hegeetuppe giddo baggaara qassi baa'eelay, shumbburaynne hegaanne hegaa malatiya qommoti de'oosona. Ha shumbburaa gatee woyseeshsha?

Dumma dumma ushshaa qommoti de'oosona. Leemisuwawu lasilaasaa, pepsiya, kookkaa gin hegaanne hegaa malatiya meran meran dummatida ushshaa qommoti de'oosona. Hageetu ubbaa giddoppe asay keehippe koyyidi uyiyoy mirinddaa. Gaasoy aybeeshsha?

Ha'i wodiyan dumma dumma qommo caammati dumma dumma merettoosona. Leemissuwawu miizzaa galbbaappe meretiya caamay leezeriya gettettees. Ha leezeriya giyo caammawu gedee aappunaa ekkisha?

Issi asay ba keettaa giddon daanawu dumma dumma qommo buqurati koshshoosona. Leemissuwawu so giddon qummaa kattanawu ka'ida qummaa aattanawu dumma dumma buqurati koshshoosona. Ha buquratu qommoy oonee oonee?

Issi asi zal'iya doommanaappe koyrottidi zal'iyawu koshshiyabaa giiggissana koshshees. Ha asi zal'iya eriya asakko shiiqqidi zoriya ekkana xaykko ha asaa aymala qohoy gakkii?

Issi deriya ayssiya sinttaara kaalettiya izaawu he ba ayssiyo dere giddon de'iya wolqqay paccido asawu baasi haggaazuwa immana koshshees. Ha baaso haggaazoy xaykko he izaawu waanana dandday?

Haraqqiyaa giyoo ushshay qommoy dumma dumma heeratuni woggaa ushshaa geettetidi erettes. Ha haraqqiyaa giyaa ushshay aybaappe aybaappe kiyiyshsha?

Nu miyo wode keehippe mal'iya doonawu keehippe laqilaqiya muziya giyogee mittaa ayifetuppe issuwa. I ayimala sohuwan murutii?

Cora yelaga naati issippe shiiqidi issi mala mayuwa mayidi kushiyan ayibakko oyiqqidi turiizimiya woyikko zannaqa sohuwa xomoosanawu biiddi de'oosona. Eti kiyiiddi de'iyo makkinee meray ayi malee?

Naa"u yelaga naati oorataba hanidi, oorataa maayiyo gelidaaga erissuwaa oottide de'oosona. Ha naati oykkido maayuwa meray keehippe lo"eess. A puulatettaykka oorataa gidiyooga qonccissees. A gate woyssa gidaneshsha?

Meretettanne heera hambbalashiyaa daro qommobati doosona. Leemisuwawu: mereta bollan de'iyaa doozata qeexidi tama oyttiyooge xaraga oyttiyoogenne dumma dumma kassaliyaw qnxxiyooge polotikkan oyshshissees. Ha qanxxiya asay aybba qanxxisha!

Polotikaa eranchchati darotoo polotikaa baggaara yiyabaa asaa eesuwan erissoosona. Ha asay eesuwan eridi ekkana xayikko eti ayimala tangguwa ekkiyonaashsha.

Asa naati keehippe shiiqidi shemppidi keehi lo"iya carkkuwa ekkiyo doozara daroto asay issippe shiishshidi issi diran wottidi tokkees. Ha doozati baynnakko asaa naata gakkana qohoy aybbesha?

Keehippe lo"iya shuchchan keexxetidi puulati uttida keetta giddon issi yelaga gelaa"o naayyiya boota shurabiya maayyada eqqada dumma dumma puulayyiyo miishshata bayzzayda de'awsu. A kushiyaa oyqqidooge aybba getetti?

Wolaytta moottan daro qommo zannaqa sohoti de'oosona. Ha zannaqa sohotuppe issuwa gidida bambbali dilddiye awa alanan beetti?

Issi aaho shooqan keehippe lo"iya badalay shaliyaw gaakidaagee de'ees. Ha shaliyaw gakida badala giddon wogga bitanee huuphiyaan qophiya wottidi eqqidi dumma dumma sharafata maaddenageeta shoddees. Ha sharafata shodenakko badalata gattiyo qohoy aybbe?

Issi keettaa keexxanawu woykko hinxxaa pude essanawu cora qommo buqurata koshshees. Hegeetuppekka amaraageeti simminttuwa, shafiya hegaanne hegaa malatiyageeta koshshees. Ha keettaa keexxanay ayba asee?

Issi asi ba keetta keexxi makkidi keettaa dumma dumma puulayiyo miishshata go"ettees. Sintta baggaarakka dumma dumma puula miishshata dumma dumma meran de'iyaageeta kaqqees. Ha puula miishhshatuy go"ay aybbeshsha?

Beni wolayttan daro qommo wogaa keettati de'oosona. Jegetuppe leemissuwawu Wolaytta keettaynne jagiira keettay erettoosona. Jagiira keettaa asay waattidi keexxi?

Wolaytta mootan arakka amban de'iya ajoora sosuwa yaagiyoga be'anawu darotoo tuuriizimeti adussa ogeppe yiidi be'oososna. hageeti yiidi be'iyo gaasoy aybeesha?

Issi keettaa giddon de'iya asassi dumma dumma buqurati so giddon qaxxi qaaxabaa oottanawu koshshoosona. Leemissuwawu qummaa kattanawu disttiyaa kattidi aattidi maanawu saaniya koshshees. Ha iqqata medhdhanawu danddayiyobay aybaappe?

Beni wode asay carkko naqaashay bayinna wode daro barchchiya be'ees. Ha'i gidiyaaba gidikko bason uttido sohuwan ba koyyidobaa demmi agges. Ha carkko naqaashay yeennakko asay benidan haniddi diiggane?

So asay issi keettaa de'iya asay deree aysiya aawaa keettaa naata gidikko issippe issoy issuwara siiqettiiddinne dosettiiddi shooruwawunne qarettiiddi daana koshshoosona. Qareti baynna asa gidikko dere kaalettana danddayiyonaashsha?

Cora qommo puulaa miishshati bayzettiyo man'ee wolayitta sooddo mannaariyaappe awa baggaara de"i? Ha bayzettiyaabaassi gattee aappuna aappunaa ekkiishsha?

Wolaytta toho kuwaassiyaa kaa'iya kaassanchchatu maayuwaa bollan de'iyagee malaatay ayba meran de'i? A sunttaykka Agnes?

Issi cimma mishiriyaa cora naata oyqqada ippe guye baggaara a de'iyo keettay wulliichchidaaga sinttan eqaasu. Ha mishiree de'iyo keettay wulliichchidaagaa oonee keexxanawu de'iyiya?

Issi tukke keettaa karen cora attuma yelaga naati maaraara uttidi tukkiya uyiiddi de'oosona. Eta sinttan eqqida issi geela"o na"iyaa xeessan qachchidoogee ayba geetettii?

Darotoo layttappe biidi laytta hara ooratta laytta ekkiyoode, he ooratt laytta giddon cora ooratabato gelissoona. Ha layttan oorata gelidaabatuppe issoy keehippe zammana gidiyaa cogaa gattiyaa silkkiya. Silkkiya sunttay aybba getetti?

Wolayttan dumma dumma cora gachchaama yettanchchati de'oosona. Ha yettanchchatu gidoppe issi keehippe erettida wolayitta macca yettanchchee sunttay oona geetetti?

Woggaa ushshaa qommotuppe issuwaa gididda xallaa yaagiyogga asay darotto badallaa buuluwaa qollidi gum'ees. Ha ushshay ayssi badalaappe giigi?

Atakiltteti nu bollawu daro maaduwa immoosona. Leemissuwawu santtaynne xaata santtay nu bollaa keehippe maaddoosona. Kaarootekka keehippe go"ees. A meenna asay aybba harggiyan qohetishsha?

Koyiro xekkaa timirtte keettan koyiro kifiliyan luxiya cora guutta naati issi mala tamaare keettaa mayuwa mayidi issippe uttidi nabbabboosona. Ha eti nabbabbiyo maxxaafawu meray ayimalee?

Issi keettaa asay issippe masooppiya yuushuwan uttidi kattaa miidi de'oosona. Ha eti miyo kattay santtay pilaara gayttaagaa oytaara moosona. Ha pilay kattaa kifiletuppe aybban moodeti?

Cora tamaareti issi mala timirtte keettaa maayuwa maayidi luxettaa keettaappe yoosona. Ha naatuppe sintta baggaara de'iyaa na"ay woottido caammaa ayba lo"i! A gatee woysa gidaneeshsha?

Cora luxiyaa naati issippe shiiqidi luxetta keettaappe yiiddi bolla baggay zo"o gidido maxaafaa oyqqidi nabbaboosona. Ha maxaafay woysantta kifiliyaageeshsha?

Asay sonne kare medossata darotoo dummayidi xeelles. So medossata Soo gelissi ayisses. Kare medoossati yiyaba gidikko shocidi wori agges. Hagawu gaasoy ayibeeshsha?

Carkko naqaashay asaa na"awu eesuwaara koyidobaa immi aggiya qassi siyanawu koyobaa sissiigiya, tamaaranawu koyikko luxissiigiya miishsha. Ha carkko naqaashatuppe amaaraagee ayibaa geeteti?

Benni wode asay caammay xayiin mella tohuwaani hemettiyogganne qassi lawachche meena malla giidi dumma dummabaani qachchidi hemettes, ha'i wodiyaa naatti keehippe puullatipulati uttida caammatta wottees. Ha caammsy aybippe merettiyoons?

Darottoo asay bullaachchay, qaxxaray, de'iyo keettaa keehippe dumma dummabatun puulayees. Ha puulattida keettaykka ayfiyawu xeellada aggoppa aggoppa yaagees, puulayana xaykko metoy daannesha?

Daro qommo elekktronikke miishshati Toophpheeppe kareppe geloosona. Ha kareppe yiya miishshatu sunttay oona oona giisha?

Issi amano keettaan erettida keehippe wolqqama gidida asay sinttaara madirakiyan eqqidi cora asaa geeshsha qaalaa dooyidi tamarissidi de'ees. Ha woygiya qofan tamarisiisha?

Ooso giyoba karennan guutta geennan gita geennan coogidi oottida asay ba de'uwa laammanawu danddayes. Wonttokka qassi keehippe gita sohuwan oottana danddayees. Oosuwa oottanawu waanana koshshiii?

Darotoo asay ooso keettan dumma dumma xawulaappe oosettiyabata go'ettes. Ha xawulaappe oosettiyabatuppe issoy oyidiya. Oyidiyappe guyyebaggaara de'iyagee ayibaa geetetti?

Suppermarketiya giddon dorerti uttida haattaa bollan dumma dumma ushsha qommoti de'oosona. Appe guyye bagaarakka kattaa qommoti shumbbaray, atary, baa'elay heganne hegaa malatiyaabati de'oosona. Shumbbura kiluwassi gatee woysseshsha?

Cora asay issippe shiiqqidi maccanne atumma gididi issi geela'o na'iyonne woddalla na'aa gidduwan uttidi eta yuushuwan yuyyidi bantta huuphiya paskkissanawu yettaa yexxoosona. Yettaa giyogee aybee?

Za'iyaa corabba issippe shiishiddi dumma dummabba sinttan wottidi keetta guutta keexidi giyaa giddon eqqidi zal'iyo zal'ee qommoy aybbaa geetteti? Zal'iyooge qassi aybbaa go'ii?

Darotoo asay shukkidi qayiya ashuwa maanawu wolaitta asay booraa ashuwaa ufayttees. Miizze ashuwaa miyakko metoy daaneesha.

Beni wode asay ba soon de"iiddi keehippe hiillattidi yeechchaa bollan wurida biiriyan woykko miittan xaafidi go"ettes. Ha"i qassi wodee ehiido dumma dumma mera qommo biireti de'oosona. Ha biireti aybaappe merettiyoona?

Toophphiya giddon daro ammanuwa qommoti de'oosona. Hegeetuppekka leemissuwawu aawa na'aa xillo ayaanan ammaniyageta orttodokkisse yaagiyo ammano keettaanne musiliimme yaggiyo ammano keettati de'oosona. Orttodokkisstu ammanoy keettaa malaatay aybee?

Wolaytta sooddo oottona akkimee keettay de'iyogaa erissiyaa taappellay woykko misilee wolaytta sooddo geliyode ogiyan de"ees. Ha misilee baynaakko asay aybin erana de'i?

Issi keettawu yara gidiyaa woykko so asa gidiyaa issi dere asay issippw shiiqidi issi mala maayuwa maayidi issippe karen uttidosona. Etappe sintta baggaara xeelanawu kehiippe lo'iya keehiippe gitaa gidida dozay de'ees. Ha doozzaa sunttay aybaa geetettiishsha?

Seeraa naagissiyaageeti darotoo kaamiyaa laaggiyaageeti yiyode gediyaara hemettiyaageeta kanttissanawu harddiidaa malaata woyikko karettanne bootta meray tiyetti uttoogaa mataara kanttanaadan gootosona.

Darottoo tukke keettanne kattaa keettaa karen dumma dumma keehippe lo'iya qummaa misilettinne tukkiya misileti de'oosona. Ha misileti de'iyogee ayba qonccissiisha?

Beni wode asay budena tiganaw, oytta uukkanaw dumma dummabata kattanaw, daabuwakka uukkanaw bashiya go'ettees. ha'i wode dumma dumma wode ehido maashineta go''ettidi bashiyaa go'ettena. ha mashinetuppe budena uukanaw maadiyaage aybba getetti?

Asaa naati de'uwan daanawu daro goshshaa murutati koshshoosona. Leemisuwawu miidi bantta payyatettaa naaganawu qassi bantta namisaappe attanawu goshshaa murutati koshshoosona. Ha goshshaa murutati oonee? oonee?

Asaa na'ay bana puulayanawu woykko dummayidi loyttanawu dumma dumma qommo aleequwa go'ettees. Ha aleeqotu gidonikka kushiyan wottiyoogee, hayttan wottiyoogee qooriyan wottiyoogee de'ees. Siiriyan wottiyogaa aybaa giidi xeesiyoo?

Issi shuchchaa aysiya gadaaway deree asaa shiishidi issi keehippe mettotida mishiree keettaa maadanawu yuushuwan eqqiis. Ettikka bantta kushiyan dumma dumma miishshaata oykki uttiddossona. Ha miishshaappe issoy aybee?

Erettidi kaaletiya aawati daroti ambbaasadderiya maayidi hemettoosona. Eti hemettiyo wode eta miyyiyankka cora asay de'ees. Hagee aybissi hanii?

Issi goshshanchay ba keettaanne ba naata namisi baynnan ayssana giikko keehippe goshshaa oosuwan minnana koshshees. Ha goyyidi murutissido kattan bananne ba keettaa ayssanawu danddayees. Ha goshshaa oosoy murutana xayikko he asi aybi bana ayssaneeshsha?

Issi asi ba de'uwa dichchanawu ba keettaa ba heeraakka minotettan naaganawu baasso hagaazzaa koshshees. Ha baaso hagaazay de'iyo asay awankka dosettees. Baasso hagaazzaa giyoogee woyggiyyogge?

Darottoo asay wolayttan wulidi me'ikko xubettidi burqqikko sohissanawu hiilasoo efees. Ha hiilliya sohada odiyo xaliya qommoy aybaa gettetti?

Dozzata giyoogeetikka darkkon dumma dumma sohuwani mokkiya maata meray de'iyo ubbati dozzata geetettoosona. Ha dozzatuppe nu maanawu go'ettiyoobay aybee? aybee?

Dumma dumma huuphiya misilee kummiddo misilee karen de'ees. Ha misilee de'iyo keettee karen issi huuphiya daddiyaara na'iya de'awusu. Akka issi geela'o na'ee huuphiya daddaydda de'awusu. I guye baggaara de'iyaagee ayba geetetti?

Wode ehiiddo woykko ooratabaa gididi ootiya geliya miishshata koyrottidi ekkiyay yelaga naata ha yelaga naati ubba wode oorattabaa bolla kushiya yeddoosona. Hagawu gaasoy aybee?

Darotoo payatetta naagissiyaageeti asa naati paayanne pashkka pacciyoode biidi oychchiko mitta ayfiyaa maanadana odoosona. Ha mitta ayfetussi go"ay aybbeshsha?

Darotoo asay ba puula dumma dummabataa tiyyetidi naagees. Ha puulayiyaabata tiyyeetenna asay qassi darotto bolla bollan dumma dummabati kiyyishi beeettes. Hage ayssi hani?

Darotoo duma dumma carkko naqaashshati carkkuwaa naqaashsha gatiyaageeti leemissuwawu telegiraammiya peessibuukkiyaa giyoogaaddoy worddobaa gattoosona. ayssi hanniyoonaa?

Ayi asaykka ba qoppossa gakkanawu ba halchchido sintta xeeliddo xeekka gakkanawu ba hoolliyaa shoccanawu koyrottidi haani ba basso oosuwaa minttana koshshes. He baasso oosoy xayikko gakkanna dandayishsha?

Issi kawo keettan erettidi kaalettiya asa gidida wogga aawa sinttan ponppay woykko cenggurssaa xoqqu oottiya miishshay de'ees. Appe miyye baggaara eqqida bandraa meray aybaa malatii?

Darotoo asay ba bollaa puulaa naaganawu dumma dumma qommo saamunatun bollaa meecettettes. qassi dumma dummabata tiyes. Ha bollaa meecettiyo saamunaa qommoy ayibee?

Issi asi koyrottidi ba eeshsha woykko ba dossenaaba ba laggiya erissana koshshees. Ha asi erissana xaykko balettana woykko moorettana danddayiyo gishshaw lanccana koshshena. Erissuwaa giyoohee woygiyogge?

Goshshan woykko gadiyan asayi ba keettaa ba naata namisaappe naaganawu ba mehiya muliya issippe namisaappe naaganawu goyyidi dumma dumma qommo kattaa murutissidi bawu go'ettes. Ha Kattayi baynnaakko izaawu ba keettaa aybin ayssanee?

Issi asy bana danddayidi ba tohuwan eqqanawu asa kushe xeellennan daanawu baaso oosoy daanawu koshshes. Ha oosoy de"iyo asi ayi woddiyankka asa kushe xeellenna. Ha oosoy bayinna asay oosuwa doommanawu waanana koshshii?

Daro asay beni wode mela tohuwan de'oogaa yootoosona. Ha"i nu wodiya naatinne qassi ichchashu woykko usuppun qommo caammay xaykko hemettokkona. Hagawu gaasoy aybee?

Darotoo asayi miizzee maattaa manaaciyan bukkes. Ha manaaciya yaagiyogee kushe hiillan urqqaappe merettes. Ha manaacee aybin goozettii?

Orttodokise ammanuwaa kaaliya asati bantta ammanuwaw malata gidiya karetta kiriyan masqqaliyaa qooriyan qachchidi hemettosona. Ha orttodokise asassi masqqlaiya woyggiyo malate?

Cora so meddosotta dorssa, deeshsha boora miiziyoo dumma dumma meraara de'iyaa coratta ekiddi issi gastta bittanne henttawu efees. Ha bittanyaappe sintta baggara ha yiddi de'iyaa na'ay wottido caammawu meray ay malle?

Asaa na'ayi ba de'iyo xekkaappe diccanawu xoqqa sohuwa gakkanawu ooso giyobaa shemppennan karennan coogidi oottana koshshes. Ooso kariya asi ayi wodiyankka diccana danddayenna. Asayi oosuwa waatidi oottana koshshii?

Darotoo asay dumma dumma biiruwassinne de'iyo keettassi xawulappe giigiya buqurata go"ettees. Ha xawulappe giigida buqurata dumma dumma meran alleeqidi go''ettoosona. Meran alleqenakko aybba metoy daaneshsha?

Daro wode asay bulachchay gaakiyoode bulachchan bullachchettiya maccasiyo keehippe puulayanawu addussa sohuwa efees. ha I bolla bollankka dumma dumma puulayyiyo miishshata gujoosona. puulayyiyo miishshati aybbe aybbe?